Ogu nomwanya gwetawuni gurimu abantu bingi, amaduka namaju hamwe noruguuto harimu emotoka na bantu abari kuvuga piki emotooka ezimwe zemerize aharubaju rwenguto Kandi amaduuka nigaguza emyenda nebindi bintu ebyokuguzibwa omu maduuka